Ŋutsu aɖewo nye esi l dɔ wɔm le gakpo ŋutsi. Ame ɖeka enye ameyibɔ eye evelai enye yevu. Wo pɛtɛ wodo kuku ʋi kple awuŋlaya.

ŋutsuaɖewo tɔ ame ɖeka le nuƒom na nɔvia evelia hã le zɔzɔm koasi ɖó toxa le yiyim

Ame aɖewo ge ɖe ŋgome le dzi le dɔ wɔm le edzo ka ŋu. Ame ɖeka do kuku ʋi eye eveia hã ɖɔ kuku ʋi.